Kany ki gwokko iye jami te kwaro kun jami man tye macalo adungu, adungu gin adek tye ma ki ketogi mot kun ariyo ki ngabogi i kor ot acel ki keto aketa piny cal me nyuto bene terkwaro bene tye ma ki mwono i kor ot

Raa tye ma obuto i pi nam, raa buto i di pi ci manongo dye nge weng tye kanen maleng kun winyo tye ma ocung i nge raa enini, en obuto mot kun winyo tye i nge.

Man enini aroo pien lum tye ma otwii iye dok yadi peye kun lee tim magi tye ka wot i rek ngat man lubo kor lawote ceng tye ka ryeny matek adada.

Dul lutini lutino man gitye ma gucung i gurup kun gitye ka neno anyim i kingi watye bene ki anyira ki awobe ma gitye ka dongo ma komgi yot.

Cuk i cuk man kicato jami calo nyanya moo wir kado ki mutungulu ki moko bene lamego acel tye ocung i dye cukki kun tye omako nyanya i cinge en tye ka cano nyanya me acata.

Mutoka ma kitweyo tyene i ngeye-ni tye ocung i nget latin yat mo kun yat man tye i teng yo, yo eni tye yo matidi kun dano aryo tye ocung i nyim mutoka kun cere mo tye oile ocito malo cok ki joneni.

Latin ot bati ma tye poto labolo orumu tye ma kirwado kore arwada ki lobo kun kiketo katen mo matidi i doge ot bati man tye pa lapur ni.

Ceng tye ka poto kun dero ceng tye ma nok jo aryo tye gucung i ot ma tye i pii kun pii nam man tye ma tut kun kot tye ka cwer kun ot man wigiweng okati woko ki i pii

Ot ma kiyubokun kiketo matangula i wiye, otman kicweyo maber ki cementi kun yo tye ma okato ki inyime ocito rwatte ki lareme yo acel bene tye ki mutoka iye.

Kabedo enini odongo madit adada kun jami calo ot lega pa cilam, gang kwan, ki cuk bene ki ka cato wil madongo bene tye iye gin weng polle kiyubo odi gurofa iye ki bene mutoka tye madwong ikabedo man ki gudi ma kiyubo mabecco bene tye iye.

Ka gwoko jami tekwaro i kin jami tekwaro man ma kigwoko kanyi tye iye gigoyo wer macalo adungo kun kor ot man bene kimwono cal ma ngat man tye ka mako adungo kun goyo wer kwede tye bene kimwono karatac mapol ma coyo jami i kom gin tekwaro magi.

Pii tye ka mol ma tar atara kun a ki i wi got mol ki i bade bino piny bad got eni tye ki yadi madwong adada kun ka mukene yadi pe iye pii man pinyi bene tye ki godigodi piny.

Mutoka pa lunen piny ma taya tye aryo i ngeye tye ka ngwec i gudi yo gudi man okato ki kama kineno iye lee kun ki i teng lum rii tye ma ocung iye mot.

Ceng tye ka reny kun godi tye i nge godi eni odi eni gitye ma kiyubogi mabeco adada kun kicelogi ki cel ki i nyim cel enini yeya tye madwong adada ma gucung mot i kweyo.

Man gang bedo pa ngat mo i gang man tye ki ot bati ot bati man wang ote weng tye ma kiguro ki bao kun tye ki wang ot aryo ki dog gola acel i dye kal man bene kimoyo moyo iye kun lum bene tye ma odongo i dye kal man ki jami mogo calo labolo ki yen bene tye ma odongo orumu gang man. Gangi bati mukene bene tye ki i ngeye.

Cuk kacato wil, cuk man kicato i ye jami calo labolo nyanya kidong jami mapol ata macalo nacinaci kun tipo tye makiyubo kikema i cuk man kun jami enini weng tye i ter tipo ceng bene tye ka ryeny matek adada.

Twon lyec madit tye ocung mot, lyec man tye ki dye ngeye matek adada kun tye orung orung kenyu lak lyec man tye ma dit kun doge tye ma omane.

Jo ma dwong gitye gucung i rek jo eni gitye gurukke kit ma tekwarogi yee kwede kun gurukke ma neno mit adada.

Lee tye ma gubedo idog pii nam i kin lee man tye lyec madit acelm ma kun tye ka wot ki latinne i ngete kun donyo tung i dye pii raa bene tye ma obuto ki iteng pii ki cen kun lee mukene-ni dong gubutu me mot ka yweyo iteng pii ki i cere kuja

Mugati donat tye ma kiketo iwi karatac kun ki ingete tye kiketo kikopo cai i iye jami eni ni weng gitye i wi meca kun dong kiketo tye ka kuru camone keken ento lacamone bene pud peke

Wego obedo mot i te ot ki jo ganga kun omako kikopo i cinge tung lacuc tye ka mato gin mo ki iye i ngete lutino tye ma gubedo madwong i ngete ki jo mukene bene gucung acunga.

Yo tye ma okato mabor kun yo man tye ki kweyo matino tino i dyere teng yo man bene tye ki lum mogo ma tino tino ma tye ka dongo i ye.

Dul lyeci tye i pii matidine pii man tye ka macok kun gin tye ka mato pii iteng pii man bene lum tye ma odongo madwong ata kun ka mukene tye mutal otal tye dong otyeno icawani kun ceng pe dong.

Lobo ma odngo lobo ma odngo tye ma kuyubo jami mabeco iye jami man tye calo yo yomafi enini ki yubo ma neno mit kun tye ki liyo iye lam kun o mukene kato ki i wi luedgi mukene bene kato ki i tere piny mutoka bene tye ka ngwec i yo enini kun gingwec i layin labongo kelo awano.

Dao adek gitye i ot, i kin dano adek ki tye co aryo ki dako acel, dakoni ocung acunga kun co-ni gitye ka tweyo gin moni.

Dano adek tye ma gucung inget pii kun latin ma tye anyimmi ma oruko otokki tye omako rec icinge kun oilo malo kun tye ka timo cinge kit moni kenyo ma nyuto ni iye yom.